Ndabona agakemanyi koarimo ibigori bine bitatu biruguruye ikindi kimwe kirugaye bitatu birimo ibara ry'umuhondo bivanze n'utubara dukeya twera.

Ibiharage vyinshi b'itukura vyuzuye akabakure n'utundi d'uharage dukeya d'utukura turi kumeza iruhande y'akabakure k'ibiharage vyinshi b'itukura.